Kirasi ikinini cane kirimwo intebe z'ibiti hejuru amatara ari ko araka ku mpome hasize amabara yera hariko n'utundi tubara twometseko dusa n'umuhondo no dusanagahama n'impapulo zimanitse ku ruhome ha si hasize isima.

Abanyeshuri basanzwe biga kw'ishuri ryisumbuye yo mu kibenga, biga ivyo gutuma tumona ko amakuru, bose barafise utwuma mu ntoki dukoreshwa mu guhanahana amakuru no mu kuyumviriza, dufise n'amabara atandukanye harimwo udusa n'ubururu, udusa n'agahama, nutwirabura baradukoresha cane.

Uduca murongo abanyeshuri basanzwe bakoresha iyo bariko baracapa canke bariko barigaye ikirwa c'ibiharuro dufise uburinganire butandukanye kamwe gasa n'umuhondo, kandi gasa n'ubururu akandi gasa n'uguhatsi rutoto ufise amabara aratandukanye.

Kw'ishyure ryo mucankuzo rikikujwe n'ibiti vyinshi vy'imikaratusi kandi risanzwe ryubakishije amatafari ahiye hariho ikintu mubatse n'ivyatsi bihakikuje kandi ico kintu gisanzwe kibikwamwo amazi umuringoti munini uyakura ku mabati uyazana uyamanura mu kuzimu.

Kw'ishuri ryitiriwe ukwikukira, mu gisagara ca Bujumbura, ryubatswe neza cane, uruzitiro rwaryo rusanzwe rufise ibihome vy'amatafari, kandi hari ikibuga kinini abanyeshuri bakinirako umupira w'amaguru.

Abanyeshuri biga kW' ishuri ryisumbuye ryo mucankuzo ,abana biga mu mwaka wa kabiri, bari mu kirasi kinini cane ,ku mpome hasize amabara yera, imbere hari kibaho cirabura, bose bari ku muzingi wugaye, bambaye n'impuzu beshi zera, n'amapantaro asa n'ubururu, bamwe muri bo ntazo bambaye kuko hasi hasize isima.

Mu mwaka wa kane kw'ishuri rgisumbuye ryo mucankuzo mu ntara yawutihinda yobakishije neza amatafari ku mume hasize amabara agomba gusa n'umuhondo hejuru ibara ryera imbere ikibaho cirabura canditse ko n'ingwa zera imeza ikozwe mu giti mwigisha asirako ibitawa.